waanda waanda gbiriba waanda waanda loori ʒɛmi ka niraba ayi dabiya niraba ayi maa yino yɛla liiga tankpaɣu ka so jinjɛm tankpaɣu ka yino yɛ liiga ʒiɛ ka zaŋ bini bobi o zuɣu ka bi zaŋ n kpa waanda boɣali maa

Daani n bɔŋɔ namdi kohagu ni namda nim maa nyɛla namdi bobli namda balli kam biɛla di puuni ka chinchina balli kam bɛ di puuni namda nim maa pirigili nyɛla zaɣ tankpari ka zaɣ piɛlli piɛlli gabi

so chɛndiba bi pirigili barila bin bara ka so chɛni tiŋa bin bari bin bara maa puuni shab pilila zipiliti ka di nyɛ zaɣ ʒiɛhi ka shab bobi ka di nyɛ zaɣ piɛla ka shab yɛ liiga nuɣso nima ka bi chɛni ti duri kunkuni bi mii galisiya bi mii zaa barila

agbaa n boŋo niraba nyɛla bin ʒi agbaa maa zuɣu ka marafa kuɣa pa agbaa maa zuɣu ka shab gbubi tuuta tuuta maa zuɣu goli pami ka saŋmarigi paya ka tuuta maa yaɣali nyɛ zaɣ ʒiɛ ka yaɣali nyɛ zaɣ sabinli

salo n bɔŋɔ salo maa ʒɛla bɔŋ bɔŋ buta bɔŋ buta maa puuni bɔŋ yim ka nyɛla da ba ka shɛbi nyɛ paɣba bɔŋ yiŋa maa puuni shɛbi yɛla liga ʒiɛhi ka shɛbi yɛ liga sabila ka shɛbi nyɛ paɣba shɛbi yɛ liga piɛla liga ʒiɛhi liga dozim gba bɛ di puuni liga sabinli gba bɛ dini

Sarati shee m boŋɔ buɣum nyɛla fin di binyahiri kpeŋɔ ŋɔ di di loori nima ni loori nima kpebu shee ka fayasevis gba ʒɛla dinni niriba be palli maa zuɣu yaɣali ha loori piɛla biɛni loori nima maa sheŋa diya sabigi.

yili gbani n bɔŋɔ yili nyɛla din nyɛ yili karili jarinibɛsa n nyɛli ka di pɛntɛ pɛntɛ piɛli ka salo ʒɛ di gbani salo maa shɛbi yɛla liga piɛli ka so yɛ liga sabinli ka so yɛ liga piɛli kadi boi di sun sunsuuni ka so yɛ liga dozim ka liga nuɣisu gba bɛni ka shɛbi kpɛri jarinibɛsa maa do doliha

Palli zuɣu n bɔŋɔ sarati nyɛla din niŋ ka loori nim du n tam tabi zuɣu ninsal nim galisi loori nim maa gbuni pam bin kana ti lihiri biɛni mi ni bin yɛn tiligi bin bɛ dinni maa biɛni mi loori nim maa mii dumi tam tabi zuɣu shab yɛ liiga sabila ka so yɛ liiga ʒiɛ ka zaŋ bini vuli o zuɣu

Salin boɣali ni n boŋo loori kara bin ʒiri salima maa nyɛla bin ʒi boɣali maa puuni ka ninsal nim biɛni so yɛ liiga ʒiɛ tam tankpaɣu zuɣu ha ka so yɛ liiga piɛlli gba mii bɛ boɣali maa ni la ka bi ti leen bila n ʒi leen bili maa loŋni

diɛma diɛmbu shee n boŋo ninvuɣu bobli bɛ diɛma maa diɛmbu shee bihi galisiya diɛma maa diɛmbu shee n ba so gbubila binshaɣu n niŋdi o ka o wori waa ka niraba maa zaa zaŋsim bɛ bini maa ni bihi maa shab yɛ liiga ʒiɛhi ka shab yɛ liiga dozima ka shab yɛ liiga ʒiɛ ka di booi booi

Tɔɔ siyaasa nima n bɔŋɔ siyaasa nima maa yimina n ti wuhiri yieilim tiri niriba bi yurilim maa wuhibu shɛɛ shɛba gbubi la flaki nima ka nolɔɣu pa di zuɣu pee paya ka flaki maa nyɛla zaɣi vakahali mini zaɣi ʒɛɛ ka zaɣi piɛli bɛla bɛ si sunsuni ka shɛba gbubi bini kafuni bila ka ka nieiba ayi bɛ si puuni ka so gbubi foon ninvuɣi bɔbili nyɛla paɣaba ka ahɛba nyɛ dabba.

ayirimo tobu shee n boŋo ayirimo toribi maa yɛn tomi ka linjima nim ŋo zaŋ kuriti gaari ayirimo toribi maa ni bi di gari ayirimo maa tobu shee fulaaki bobli nyɛla din bɛ dinni polinsi maa nyɛla bin yɛ neen sabila ka namba piɛla pa bi nyaanga ayirimo toribi maa mii gbubila fulaaki nim kamani amɛrika fulaaki ni fulaaki bobli bobli din pahi dizuɣu

siya niŋ di be n bɔŋɔ siya niŋ di be maa bɛla lorini ka shɛb mi nyɛ mɔto bariba ka shɛb mi kuli bɛ lori puuni ban bari mɔto nimaa puuni shɛba baɣ' la paɣ' ba paɣ' 'maa yiɣ'simi ʒɛ mɔto maa zuɣ' ŋɔ baɣ' lo maa yɛla liga piɛli ka mɔto maa nyɛ mɔtonuɣisu

o ƒɛsini n boŋɔ oƒɛsimaa puuni yɛduhirigu nyɛla din tam tɛbuli zuɣ' n ʒɛ paɣ' mini do tuuni ka do so ʒɛya ka yɛriyɛtuɣ' ka zaŋ nuu tɛri ka so gba ʒɛya ka gba zaŋ o nuu tɛrina ka kupu tamiya

sariya dibu shee n boŋo sariya dibu duu maa puuni teebuli ʒɛmi ka gilaasi dibaata tam dizuɣu ka bia yɛ liiga piɛlli n ʒi so sani ka o kpuɣi o nuu zuɣusaa ka amɛrika fulaaki yili o zuɣusaa paɣa ʒiya ha teebuli zuɣu ka kompiuta tam o tooni

tumtumdiba n boŋo tandi tuma ka bi tumda bin tumdi tuma maa zaa yɛla liiga baŋkoma yino n yɛ liiga ʒiɛ ka pili zipili piɛla piɛla ka gbubi paapu nima

kuli siɣieiba kuli siɣieiba maa nyɛla paɣ' ba anahi anu paɣ' baanu puuni yino yɛla liga tankpagu ka yino yɛ liga ʒiɛ ka so chɛnimi ka niribaata nyɛgila gaɣi'

Galamsee n boŋo dabba ata nyɛla bin ʒi nimaani ka gbubi tahabihi bin gbubi tahabihi ŋo ka niraba ayi yɛ singirɛti nima yino singirɛti nyɛla zaɣ dozim ka yino gba liiga nyɛ zaɣ dozim ka o pili zipiligu yino maa ŋun bi pili zipiligu

Dikpuni gbuni n boŋo ka paɣa ʒiya chimdi waagashe o ŋmahari limi o ni pun chim shɛli pala tahapoŋ zuɣu ka o ni nabi chim shɛli bɛ piɛ bili ni ka o gbubi subili ŋmahara ka gaɣa bili ʒɛya ka di yorigu nyɛ yori ʒiɛ

so chɛndiba n bɔŋɔ so chɛndiba maa ʒila baaji nima n doli soli bipuɣunbili n ʒi baaji maa ka yɛ liiga ʒiɛ ka baaji maa gba nyɛ baaji ʒiɛ ka o mokuru maa nyɛ mokuru sabinli ka to zaɣ dozim mini zaɣ piɛlli ka chɛchɛ tili dikpuni ka dari doya ka mori tiliya ka duu maa nyɛ du kpulli ka pili mori

Baanjira ni n bɔŋɔ fulaawa nyɛla din tam baanjira maa puuni dibaayi ka bolfu dibayi yiliya ka bolfu kpulli bɛ zuɣusaa ka nyɔ ka faan bili shɛbiya ha ka ʒinibu shee maa biɛni

Kuli siɣiribi niraba ayobu kuli siɣiribi maa mii zaa ʒirila taha ka yino yɛ liiga ʒiɛ ka so chinchin ʒiɛ ka gbubi gaɣa dozim ka yino mii yɛ liiga vakaɣali ka liiga sabinli biɛni

Daani n boŋo boodiyɛ nim nyɛla din bɛ daa maa puuni bin bobli n bɛ daa maa ni naanzuhi ni alibarisa nim galisi daa maa puuni paɣaba gba galisi daa maa puuni pam ka bi to katawiya nima ka paɣa shab gbubi bihi ka yɛ liiga piɛlli

Tumtumdiba m bɔŋɔ tumtumdiba maa nyɛla ban mɛra bulooku ka bɛ mɛra ŋun mɛrili maa yɛla liiga nuɣuso ka pili zupil ʒɛɛ ka zaŋ komda ʒɛɛ n tili o sani

so chɛndiba n boŋo so chɛndiba ma ʒirila baaji nima ka paɣaba bɛ bi ni ka linjima nim taɣaba zali linjima nim maa nyɛla yino bi puuni ka yɛ liiga buluu mini di jinjɛm